Man eni laco laco man tye ka ngwec ki piki idye yo inge laco man tye lutino aryo ma gitye ka wot iteng yo inget lutino magi bene tye ot cat ma kitye ka cato iye jami inget ot cat man bene tye yat ma tye ka twii ingeye mabor

Man eni nyig kic nyig kic man tye i wi ature ma nen maleng nyig kic man tye ka cwiyo moc cam ature kic gitiyo ki moc cam ature me yubo mogi kic pol kare gitiyo lakacel me yubo moogi kic pol kare giyubo otgi ka mawoo pe iye.

Man eni nam nam man kono tye madit mabor idog nam acel-lo tye iye yeya mucung yeya man kono tye ma kiyubo ki bao ki bene lum tye mutwi idog nam man.

Jami acama mapadipadi ma kigurogi kiribogi lakacel calo nyanya mucek makwar ringo, mutungulu ki kalara ma kigurogi i atabo lak lyec ma tye dano tiyo ki dek medigi kero dano bene tiyo ki dek me weko gidong.

Man eni nam nam man tye ka nen mamwonya adada i dog nam man tye iye got madit. I wi got man kono tye laco ma oilo cinge malo pii man bene ne ma tye ka mol.

Wango yo acel madit ma iye obare aryo i wang yo man tye iye mutoka murye iye madwong i kingi tye iye mutoka matino ki mutoka madongo i teng wang yo man bene tye iye odi murye i reko madongo.

Laco ma omako alama i cinge me jemo ki lwak madwong ma igi okeco ma gitye ka jemo kacel kwede ki odi dongo ma gitye i ngeye i boma man ki pol muyubbe ma tye bene i ka wi boma man.

Latin ma nen ki bor ma oyeo yec matye i war yor ki pol manen mabor kiyat acel manen madit matye i teng yo kilum madwong ma ogure tye i teng yo maginen macol.

Man dyang gin aryo ma gitye ka camo lum dyang aryo man nen ma komgi tye ma yot maber adada dyang aryo man bene gitye ma tunggi bocco dyang aryo magi gitye ka cam imwodgo ka ma lume gitye ma tino ma kingi ocule.

Wi cere madit ma olulle mabor ka jami ma kipurogi i kor cere man ma kun jami magi ginen ma komgi tye ka dongo mayot ki ydi madwong ma kingi odikke lakacel ma bene gitye iwi cere man ki odi madwong ma kingi patpat ma bene kiyubogi iwi cere man ki pol ma nen matar ma tye ka wi cere.

Man eni nam nam man tye ma nen madit mabor adada nam man bene tye nen ma mwonya adada iteng nam man bene tye iye dano madwong adada ma gitye ka gwang idog nam man bene tye nen kweyo ma pii olwokogi ki iye okelogi woko.

Mon aryo ma gubedo piny gitye ka cweyo mukeka mi bedo ki mon adek ma gitye angec ma acel utingo latin aryo gubedo piny ma gitye ma gungenyo lakgi woko ma nyutoni cwinygi yom ki dako acel ma tye ka cweyo mukeka man bene tye mungenyo lakka ma bene nyutu ni iye tye ma yom

Man enni dog nam i dog nam tye iye bolo madwong ma ki ryeyogi irek ma ki yubugi i wi ot i wi ot man tye dano ma tye ka wot bolo man ginen matar ki wi bolo acel nen makwar i dog nam tye iye got

Man eni dye tim dye tim man tye ki lee madwong ma i kine tye iye rii rii man tye ma nen matar ma okwijokwijo alumalum mutwo rii man tye ma ngute bor ki lum ma tye madwong.

Man eni laco, laco man tye ma onyo piny ka oteno cinge ki kabedo kabedo man tye ma kiyubo ki bao laco man tye ka lega i ngete kono tye bunga ma opong kiyadi i nge laco man kono tye ot ma kiyubo madit i nge laco man bene tye iye lum mugure lakacel.

Ot cat madit ma kiguru wiye ki bati i nyim ot man tye laco ma otingo gin lalor lutino i wiye malo ki bongi ma kirukugi i kom gin ma cal ki dano ma ki ryeyogi irek

Man eni nam madit mabor iwi nam man watye ki dano adek ma gitye ka wot ki yeya iwi yeya man tye laco acel ma tye ka cero yeya ki olot ogwec lacer yeya ki bene watye ki laco acel ma tye ka yuto rec ki dok bene lco acel ma obedo piny.

man enni co aryo ma gitye ka yutu rec idog nam nam man nen ma tye ka mol ki keru matek nam man nen ma tye madit mabor ki i ngegi tye ka nen boma mo madit mupong ki odi madongo boma man tye ma nen mudongo maber

Laco ma tye ka tic ki pala me baro dye atakarac aryo kun oketo oteno ki bao atakarac kitiyo kwede me cango two mapadipadi ma tye i kom dano calo abarwic amwoda ic.

Goli madwong me mako rec ma kiketogi iwi yeya kun teno kicibogi atir atir kun teno yeya man tye ma kiyubo ki bao yeya man kono tye ka wot iwi pii ki pii bene ma tye ka nen ki i kawang yeya.

Poto madit i poto man kipito iye anyogi ma anyogi man kipitogi i rek ma tye atir anyogi man nen ma gitye ka dongo ma komgi yot anyogi man ginen ma gitye alum.

Man eni nyig kic acel nyig kic man tye ki bwome aryo. Nyig kic man tye ki yer kome madwong. Nyig kic man nen macol olingolingo teopok teopok nyig kic man tye opye i wi ature ma nen maleng adada.

Yat fenic madit fenic man onyako kume aryo ma kume acel tye madit kume acel tye matidi nfenic man pud po oteggi fenic man nen alum alum ki pot yen ki jang fenic ma tye madwong

Man enni lee tim bim ma bedo i bunga bim man tye ma nen macol bim man tye ki yer kume ma dwong ma yec komgi gudikke bim man tye i kin lum ka lum oumu kume bim man tye ka camo pot yen

Man en wi kabi acel kabi man kono nen tye makwar kabi man nen munyak ma tye madwong ma oguru laka acel kabi ki tiyo kede mi yubu mogo kwon mogo kwon man kono kirego arega i wi kidi

Man eni odi madwong ma kiyubogi lakacel wi odi magi kiyubogi ki bati inge odi man tye iye labolo ma gittye madwong lakacel inge odi man tye iye cere madit iwi cere man watye ki odi ma kingi oket mapol iwi cere man aceli watye ki yadi ki lum madwong ma gugure lakacel.

Man eni lutino lutino magi gua ki i kulu lutino magi gitye ka loro piigi ki lela inge lutino magi tye lum madwong ki yadi ma gugure lakacel yadi magi gitye ginen alumalum.

Man en ni dog nam, nam man tye madit mabor idog man tye i iye yeya madwong idog yeya man tye i iye dano ma gitye ka wot idog nam i wi nam acel-lun tye laco acel ma tye i yeya kacero yeya idog nam i dog nam bene tye lum ki yadi madwong ma gugure laka acel

Atura ma neno mwonya adada ki kic acel ma opye iwi atura kun tye ka cwiyo moo pa atura kic gitiyo ki atura me yubo moogi kic bene giyubo moogi kakama wo pe iye kic bene giyubo otgi kakama nongo ceng pe iye moo kic ber me acama.

Co adek ma gitye i dwol dyang co magi kono gitye ka temo mako dyang acel ki dano mukene tye ma gucung iteng dwol dyang ki dyangi madwog mapadi padi ma gitye i nge dwol dyang ki odi bene tye ma nen ki bor i nge dwol dyang ki pol ma nen maleng ma munya ki lum amdwong ki yadi ma ginen ki kama bor i nge dwol dyang

Latin anyaka ma tye ka cato nyanya. En omako nyanya me ada ma kitweyo i kavera madwong en omako cene alip aryo i cinge en tye ka nyero ki nyanya ma tye i odero acweya ki ngom murubbe ki kweyo ma gitye i teng yo.

Man en ature ma tye ka nen madwong. I wi ature acel tye kic ma opye kic man nen ma tye ka cwiyo moc cam ki ikom ature.

Koc matar ma tye i wi meja ki nyonyo pa muno bene ma tye i nget koc ki dano bene ma tye ka tic ki nyonyo pa muno dano pol kare gitiyo ki nyonyo pa muno me kube i kabedo mapadipadi kom bene ma nen macol.

Man eni lee tim ma kilwongo ni oopego lum opego lum man tye ma nen macol ma opaco paco matar opego lum man tye munyongo piny opego lum man tye ki tunge maboco mabit opego lum man tye ka camo cam ingom.